Uuyuni sho wahumu komeho , iipundi niitaafula oyili hayi ndulukwa pamikalo dhiili nodhili. Moka hayi vulu okulongwa wo miipilangi mbyono yili hayi zi momiti, nohayi vulu wo okuzalekwa omalapi, etayi kala tayi monika nawa noyili pomuthika gopombanda.

Momiti ohamu ndulukwa iiyopalekitho yomomagumbo, mbyono yi li hayi patelwa kekuma, nokuyo ohaku vulu wo okutulwa iinima yi ili noyi ili mbyono hayi kala tayi monikitha egumbo nawa.

Omahala gomalandithilo ogo omahala ngono hovulu okwaadhako iinima yomaludhi nomaludhi tayi landithwa . Oho endemo owala eto talamo shoka sheku opalela, etoshi landamo.

Omahala gomalandithilo gomalovu ogeli ogo omahala mono hwaadha omalovu gomaludhi nomaludhi nohoyi mo ashike ngoye to hogolola oludhi lwelovu ndono wahala oku landa.

Iimaliwa miilongo yiili noyiili oyili ya ndulukwa pamaludhi gayoolokathana. Ohayi kala wo yina omathano nomalwaala ga yooloka. Omathano ngoka geli ko ogena omityo dhonomenawina.

Omahala goma landithilo giikulya, ogeli ogo omahala mono hamu adhika iikulya yomaludhi gi ili nogi ili. Omuntu oha yimo owala eta hogolola shono ahala, ye ta gandja oshimaliwa, nokuya noshilandomwa she kegumbo.

Keshe mpa totala oposhili mona ohauto yoye okupitila mompangela yomakwatho gopashimaliwa shoohauto opamwe noombanga yaVenduka.

Ombanga yopondondo moNamibia oyi li tayi kunkilile oshigwana opo shi kale sha pashuka sho tashi kalawo shi li megameno mokukala sha tonata opo shiikaleke kokule naakengeleledhi.

Muuyuni otamu adhika iimaliwa yi ili noyi ili mbyono ya longwa ya yooloka, ongele omomalwaala nenge komafano ngoka ge li ko, oshoka iimaliwa mbika oya ningwa miilongo yi ili noyi ili.

Ombaanga yaWindhoek oyili wo yina aaniilonga yawo mbono yeli haya gandja omakwatho nomapukululo kaayakulwa yawongele otashiya komayakulo gawo gombaanga noshowo omapulo ngono geli geni we kaayakulwa yawo gena sha noompungulilo gawo.

Iipundi yomoondunda dhokugondja mbyono hayi ithanwa omatyofa oyili ya longwa pamuthika gopashinanena nuuna weyi tala ohayi monikitha egumbo nawa.

Omiti odha simana, oshoka ohadhi vulu okulongithwa okunduluka po iinima mbyono hayi longithwa momagumbo oku opaleka omutalelo gwegumbo, hono wo haku vulu okutentekwa iinima yi ili noyi ili.

Monena ngele otashi ya koongeshefa, odhi li dha huma komeho, oshoka ohamu longithwa omashina gokutopatopa noshowo omashina gokuyalula iimaliwa nenge iisimpo.

Ngele ota shiya pomataambathano goshimaliwa, iimaliwa oha yi kala yi na ongushu yi vulathane shi ikwatelela kiilongo niilongo no yili woo nee ha yi taambathanwa paandando ndhoka dhi li odho tadhi ulikwa pethimbo mpoka.

Ngele ta shiya keyalulo lyoshimaliwa, pashinanena opu li pwandulikwa omashina ngono ha ga yalula iimaliwa. Iimaliwa oha yi tulwamo owala, lyo eshina ta li yalula lyolyene.

Ombaanga yaWindhoek oyili yagandjele omayambidhidho methigathano lyuudhano wokoompadhi waantu yeli kohi yoomvula o21, mbono wali tawu ningwa koshitopolwa shaKaiti momasiku 27 sigo 29 gaJuni omumvo gwaziko ano 2025.

Oositola odho omahala ngoka ge li omanene no hamu adhika iipumbiwa yomaludhi gi ili nogi ili, ongele iikulya, ongele iinima mbyono aantu ye li haya longitha moonkalamweyo dhawo dha kehe esiku kehe. Ngele omagadhi, oothewa niikwawo yilwe.

Ngele tashiya keya lulo lyoshimaliwa aantu oyeli haya kwata iimaliwa mupandi uuna yeyi yalula opo yawape oku ndhindhilika omwaalu gwiimaliwa .mbyoka kondanda lunde .

Omahala gomalandithilo, ogeli wo gena aayakuli mbono yeli haya kwathele aayakulwa mbono yahala okulanda iinima yomaludhi gi ili nogi ili.

Iimeno oyi li ya simana oshoka oha yi vulu okulongithwa mokundulukapo iipundi mbyono hayi longithwa okukutumba nohayi kala ya longwa pamaludhi giili no giili .

Momahala gomalandithilo giizalomwa ohamu adhika iizalomwa yomaludhi gi ili nogi ili, ohoyi mo owala eto hogolola shono wu wete sheku opalela.

Oshimaliwa oshili tashi dhana onkandangala muuyuni wonena oshoka kehe tuu shono wahala oku ilikolela otoshiningi okupitila moshimaliwa

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana moNamibia ngele otashi ya kositola yoNictus, ngoye wu pewe oondando dhili pevi vi.

Iimaliwa oyili ya longwa pamaludhi ga yooloka. Mpono to adha iimaliwa yimwe yomafo nopoompito dhilwe oto adha iimaliwa iikukutu. Mbyono ayihe yili yina ongushu nohayi longithwa okulanda.

Ombaanga yo Nedbank mo Namibia otayi ku halele iituthi yomatango omanene ya ga menwa nosho wo yenyanyu. Tayi ku halele wo etameko lyomuvo omupe nomukumo.

Eshina lyokuyoga lyoludhi lwoSumsang ndyoka ha li kutha ondjundo yiiyogomwa yohetatu komeho, oli li li na ondando ya kululwa, lya li lyi na N,$ 8 799, nongashingeyi ota li kotha N$ 7 999.

Mongaashingeyi aanongontu mbono haa longo niipilangi oyeli ya nduluka po omikalo omipe ndhono dhoku hokeka iipilangi opo yi kwatathane ngele yena shono ya hala okutunga po, ihaa tula mo we oomboha ashike ohayi kala ya hokeka mumwe.

Ombaanga yaVenduka otayi ku halele iituthi yomatango omanene yenyanyu noya gamenwa. Okutya owuli komafuta, kowambo kofaalama nenge ouli kegumbo.

Mongaashingeyi omiti odhili woo hadhi longithwa oku ndulukapo uutemba mbono wuli hawu longithwa momagumbo gopashinanena , ongele owoku yogela momahala goku telekela noshowo momahala gi ili nogi ili.

Eyalulo lyoshimaliwa olyili lya simana oshoka uuna oshimaliwa weshi yalula oho kala wushi omwaalu goshimaliwa shono wuna noto vulu wo okuyapo nompangela yili nawa ngele otashiya kwaaashono wahala okulanda.

Iimaliwa oyi li oshinima sha simana muuyuni nota yi dhana onkandangala ngele ota shiya pokulanda kehe tuu shono wa hala okulanda monkalamwenyo yoye owu na okulongitha oshimaliwa.

Oto dhiladhila okutungulula olumuno loye? Pewa omukuli go ku tungulula olumuno loye, pamwe nombaanga yetu yotango yopashigwana yoFNB.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi tumu aayakuli yawo mokati koshigwana opo yakakwathele aayakulwa yawo komahala gi ili nogi ili. Nopaampito dhimwe komahala hoka aantu itaya vulu okwaadha iikondo iinene yombaanga.

Omukalo omupu goku yalula oshimaliwa, owa pumbwa to longitha okakenya opo wiikwate muupandi, uuna weyi yalula opo shi kale oshipu ngele owa hala okuyi tula pehala lyontumba nenge oku landa oshiima oshinene.

Ninga ehogololo lyoshimaliwa lili mondjila pamwe nombaanga yo Nedbank, mono kaamuna nande ondando yasha yomakuthikuthi gomakwatakanitho.

Uunongo woshimaliwa shili kongodhi yandje owandje ngame mwene, Ontseyo oyo oonkondo moku kondjitha uulunga opamwe nombaanga yetu yotango yopashigwana moNamibia.

Eyalulo lyoshimaliwa olyo lyi li lyasimana ngele tashiya komataambathano goshimaliwa okuza mongushu yoshimaliwa shoshilongo shimwe okuya mongushu yoshimaliwa sho shilongo sha landula ko.

Oositola odho omahala mono hamu landithwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili. Ongele iikulya, iizalomwa, noshowo iipumbiwa yomaludhi gi ili nogi ili, mbyono hayi pumbiwa kaantu.

Iimaliwa yomafo mbyono yina ondjundo nongushu yimwe, oyili hayi kala ya ndulukwa nokulongwa ya faathana. Ongele omo malwaala gaya, nongele omo mathano ngono geli kuyo.

Oshimaliwa oshili sha longwa shina oombinga dhili mbali mono kehe ombinga yina omwiityo gwayo noshowo omathano ngono gelipo ga thikamena po iinima yiili nokwiili shiikwatelela moshilongo mono oshimaliwa sha ningwa.

Iipundi yomatyofa oyo yili iipundi mbyono yalongwa yi na omafula. Ngele omuntu owa kuutumba ko oyi na eyiyuvo ewaanawa na oto kuutumbako wuuvite nawa.

Omikalo dhi li mbali dhokuya mo. Gwotango patulula omayalulo gombaanga ngono ga nuninwa aanasikola, e to tula mo oshimaliwa, ngoye to to landa mo sha wo. Omukalo omutiyali kutha omukuli ngono gwa nuninwa aanasikola. Pamwe nombaanga yetu yopashigwa, oto vulu okuya poshitayi shombaanga ngoye to kutha omukuli.

Iimaliwa yomafo miilongo yi ili no yi ili ,oyili yi na ongushu ya yooloka .Yimwe oyi na ongushi yili pombanda nayimwe oyi na ongushu yili pevi.

Ombaanga yoye kayina esiku yikupule oshimaliwa wuka toole epapa lyoye. Igamena mokulopota omandhindhiliko gekengelelo mokudhenga onomola yo 0612991200 pamwe noombanga yetu yaBank windhoek.

Omahala gomalandithilo ohaga kala gena iinima yi ili noyi ili. Nongele osheya komahala gomalandithilo giizalomwa oto adha mo iizalomwa yomaludhi gi ili ongele oongaku, omapaya, oondjato no hayi kala yina oondando dhili po dhatulwa po nuuna weshi hala oto futu ondando ndjono ya tulwa po ngoye toyi nasho.

Olaye oyo mehala mono hamu pungulwa iikutu, nohayi tulwa melandulathano lyili nawa, opo omuntu a vule okukala ta yoolola iikutu ye nawa nokutseya mpoka yili.

Oshimaliwa shefo miilongo oyindji oshi li shi na ondjundo ya yooloka, no yi li woo pamaludhi ga yooloko, ongele okomalwaala, ongele okomathano ngoka ge li kusho.

Longitha okakalata koye koshimaliwa kombaanga yotango yopashigwana moNamibia okuninga omafutilo, opo wu pewe oondando dhi li pevi koNictus.

Iilonga yiipilingi ohayi eta po iindulukwa yi ili noyi ili. Ongele iitaafula, ongele oolaye noshowo iipundi mbyono ya longwa miipilangi.

Iimaliwa oyi li yatopolwa moongundu shiikwatelela koondjundo nokongushu yasho ,ngele omilongontano omilongontano tuu nongele omilongonadatu omilongondatu tuu.

Poompito odhindji, oshimaliwa shefo ohashi kala shina ongushu yili pombanda miilongo oyindji, nohashi kala sha ningwa momikalo dha yooloka noshina omityo dha yooloka ngele tashi ya komathano gasho.

Iipundi yomondunda yoku gondja ,uusikopa woongaku noshowo oosikopa dhiikutu oyo yimwe yili yomiilongomwa mbyono kehe egumbo lyapumbwa nomuntu apumbwa esiku kehe.

Iimaliwa oya ndulukwa momalupe ga yooloka noshowo momalwaala ga yooloka. Moka yi na omaityo ga yooloka nosho wo ongushu oya yooloka.

Iimaliwa yomafo oyili wo tayi adhika moTanzania, mbyoka yina omaludhi nomaludhi noyili yina omityo dha yooloka, omalwaala noshowo omathano ngono geli ga tulwa ko.

Eshina lyokutaamba omahwata goshimaliwa, ohali ku pitike wu tule mo oshimaliwa shono hashi yi mombaanga yoye yomalongitho gasiku kehe nosho wo mombaanga yoye yomapungulilo, to vulu wo okushendja oonomola dhoye dhomeholamo dhokakalata koye kombaanga, omishangwa dhomalongitho goye gombaanga, to kutha wo oshimaliwa komayalulo goye gombaanga.

Ehala lyomandulukilo olyo ehala mpoka aantu haya longele. Ngele otashi ya kiinima yomaludhi gi ili no gi ili ongele iipundi, oosikopa nosho wo iitaafula.

Monena iilongomwa oyindji yomomagumbo oyili hayi longwa miipilangi mbyono yaza miimeno nohayi kala yo opala, nohayi tu kwatha wo aantu kaa ya fute iimaliwa oyindji yindji nenge omahwihwi.

Etaambathano nenge enduluko lyoshimaliwa olili hali ningwa komahala ogendji muuyuni, moka omuntu heya noshimaliwa shaza koshilongo shimwe eteshi gandja ye tapewa shimwe shomoshilongo moka eli, shiikwatelela kongushu yoshimaliwa shillongo ayihe.

Iipundi yiipilangi oyili yi indjipala no hayi longwa moompito odhindji ngaashingeyi oshoka oyo yili iipu oku longa nohayi kwata ombiliha oshoka oya longwa owala miiti mbyono ya za miimeno.

Omukuli gwegumbo epandela ezizi. Emanguluko ohali tameke netaambeko lyopetameko lyoshali. Talela po ombaanga yaNedbank niikandjo yawo momudhingoloko gwawo, ketitano kehe potundi ontihetatu, sigo one yokomatango.

Miilonga yoye yokoonyala otatu ku kwathele, oto pewa ekwatho lyolela ndono lyonomenawina lya tulilwa po aanangeshefa okuziilila kongundu yoongeshefa, okuziilila mombaanga yetu yotango yopashigwana moNamibia.

Iipundi yomatyofa oyo iipundi iiwanawa yalongwa yina iituta. Una wakutumbako oho kala lela wakutumbako wuvite nawa no itoluluma.

Inohala omapiyagano ngele otashiya kokumbaanga oshimaliwa shoye? Shangitha okakalata koye ngoye to mono oshimaliwa shoye nomukalo omupu okupitila mondjato yoshimaliwa ompu pamwe nombaanga yaVenduka.

Iipundi niitafula yomosaala yokulila oyi li ya longwa iile nohayi vulu okukutumbwa kaantu ye vulithe puyaali, oyi li hayi kala momahala gepangelo wo nenge momahala mono mu na aantu oyendji.

Ombotolo olyo ehala mono hamu landithwa iikunwa yomaludhi gi ili nogi ili. Mono hoyi adha yatatalakana noolaka ngoye ohoyi owala etokutha shono wahala etofutu nokuya.

Uundooha owa longwa nelalakano lyo ku kwatela iikunwa mbyono ha yi landithwa moositola. Muundooha oha mu tu lwa Iikunwa iikwamalovu nenge mbyoka kaayishi iikolitha.

Uuna tolongo noshimaliwa owa pumbwa oku shiyalula pampito kehe opo wukale wushi ondjundo, nondando yoshimaliwa shoka wuna.

Ekalata lyoku u lika oondado dhoshimaliwa pa mataambathano goshimaliwa miilongo yi ili noyi i li olyili hali ulike oondando dhoshimaliwa okuza moshilongo shimwe okuya mondando yoshimaliwa moshilongo oshikwa wo, moka hadhi i kwatelele kongushu yoshimaliwa okuza miilongo yi i li no yi i li.

Elundululo netaambo lyoshimaliwa olyo omukalo hagu longithwa mokutaambathana oshimaliwa okuza moshilongo shimwe okuya moshikwawo moka oshimaliwa hashi lundululwa shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa okuza moshilongo shimwe okuya moshikwawo.

Sindana ondjato yoye mpungulilo yombaanga yaVenduka. Yi na ongushu yondando yoshimaliwa shoodola dhaNamibia eyovi limwe.

Iipundi niitaafula oyo oyimwe yomiinima mbyono ya simana ngele tashiya kondunda yokugondja. Kehe ondunda yoludhi ndono ohayi kala yi na iipundi yawo yomatyofa nosho woo oshitaafula oshiwanawa mpono aantu haya li le.

Ondjato yomapungulilo yaalongwa. Ninga oshimaliwa shoye oshisimanekwanima, udhitha ondjato yomapungulilo yaanasikola opo wu ninge omahogololo geli hwepo ngele tashi ya koshimaliwa shoye opamwe nombaanga yoNEDBANK.

Iimaliwa yomafo yoshilongo shimwe ohayi kala ya yooloka no yina ongushu yivulathane. Oya yooloka komalwaala nomondjundo yaashono tayi vulu okulanda.

Omapandulo nomahalelo yambeko komusindani gwethigathano lyociti dash pamwe nombanga yaNedbank Mathew Angula.

Iimaliwa yaChina oyili wo pomaludhi nomaludhi mbyono yina wo omalwaala ga yooloka, ondjundo ya yooloka noshowo omathano gena gomaityo ga yooloka.

Ekogeko lyiipilangi nenge lyiihongomwa olyili olyo omukalo tagu longithwa mongashingeyi mokukwatakanitha iipilangi mbyono tayi longithwa okulonga ongele oshitaafula, oshipundi nenge wo iinima yilwe.

Eyalulo lyoshimaliwa olyili kehe pamwe oshoka kehe mpono omuntu ta longo noshimaliwa ongele talanditha nongele ota landa ota pumbwa oshimaliwa tashiyalulwa opo a kale eshi kutya ingapi mbono ena nenge a pumbwa okulongitha.

Oshimaliwa shefo shongushu yomilongo mbali, oshi li sha longwa owina sha yooloka kiimaliwa iikwawo, noshi na omathano, ngono ge na omaityo ga go.

Oshitaafula shomoseti oshili osho hashi longithwa uuna aantu ta yali yeli mongundu. Ohaya kuutumba ayehe ya dhingoloka oshitafula niikulya yatulwapo eta yali.

Iimaliwa oyili yayooloka, ongele omomalwaala, ongele omondjundo noshowoo omwiityo gwomafano ngono geli gatulwa oshimaliwa shono oshoka ogena sho taga ti.

Omukalo omupu gwokupungula ngele tashi ya komapungulilo. Kapu na iihohela yomapungulo. Pungula oshindji, futa kashona, ngoye to kala wo inoo futa iihohela yomapungulo ngele tashi ya komukalo omupu gwokupungula

Ombaanga yetu yotango yopashigwana moNamibia, oyi li wo hayi gandja omayambidhidho kiikondo yokutonatela iinamwenyo, mbyono kaayi na ooyene, nokaayi na mpono tayi kala moNamibia.

Ombaanga yaVenduka oyili tayi monika miikandjo tayi landula, Otsumeb, Outapi, oRundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati-North, Oshakati Santorini Service.

Omahala gomalandithilo giinima yomegumbo, ohaga kala gena iinima yomaludhi nomaludhi mbyono yandulukwa momikalo dhayooloka ngele iipundi nongele iitaafula

Poompito dhimwe ngele aantu taa longo niipilangi ihaa longitha aluhe oomboha okwiitula kumwe, ashike ohaa longitha iipilangi mbyono yili hayi hwelwa kumwe yayelekathana etayi kwatathana.

Yanda omikweyo omiileleka uuna tokapungula oshimaliwa mombaanga, longitha omukalo omupe ngono tagu kwatele po ethimbo opamwe nombaanga yoNEDBANK.

Eyalulo lyoshimaliwa ohali kala epu uuna oshimaliwa sha kwatwa puupandi, mono hashi gongelwa muungundu wuli wa thikama po moondando. Na uuna wuli moondando, oshipu oku shi yalula.

Ngele aantu taa longo noshimaliwa oshindji, ohaa longitha eshina lyokuyalula oshimaliwa uuna taa yalula moka ondumba yoshimaliwa yi li hayi hwelwa neshina ohali tameke tali yalula kulyolyene.

Omashina gomayakulo gopaumwene ogeli ogo oshilyo shehumo komeho mpono omuntu hoyipo owala ngoye tofutu iinima yoye paumwene kaapuna ekwatho lyomuntu agwedhwapo.

Omatala olyo ehala lyomalandithilo mono hamu adhika iihape niingumutulu, nosho wo iiyimati yomaludhi gi ili nogi ili, mbyono hayi kala tayi landithwa.

Iimaliwa oyi li ya yooloka miilongo niilongo no yi li yina ongushu inaayi faathana nuuna omuntu eya moshilongo shimwe oha shendje oshimaliwa she shono okuza ko shimaliwa mo shilongo mono tazi teshi shendjele moshimaliwa shomo shilongo mono uuka no ha shi kala shina ondando yayooloka thana oshoka oya yooloka.

Oto pangele okuyambula po uulithilo woye? Pewa omukuli gwokuyambula po uulithilo woye opamwe nombaanga yetu yotango yopashigwana moNamibia.

Oolaye odho ehala mono ha mu pungulwa iikutu nenge ano iizalomwa. Iizalomwa oyili hayi tonywa,e tayi pakelwa nawa ya tulwa molaye, mono yi li melandulathano.

Oolamba dhoku minikila, odhili dha ndulukilwa owina, opo dhi gandje uuyelele nokukwathela aantu ya shiwe ya moneko, ngele kwa luudha.

Oshimaliwa shomeendelelo, omukalo omupe nogwa hwepopalekwa gwokugandja iihohela ogwo nguka mpaka, pamwe nombaanga yoStandard.

Ombete oyo ehala lyomuntu kehe hono halala opo avululukwe po, uuna ahala athuwepo nenge ahala a vululukithe omadhiladhilo ge ihe okwalala.

Iimaliwa miilongo yi ili noyi ili oyili ya ndulukwa yina ongushu nondjundo ya yooloka, moka to adha yina omalwaala ga yooloka nosho wo omathano nuukwatya wayo.

Eyithikamenopo omukwelengendjo gwemanguluko. Nomomwedhi nguno gweyithikamenopo, oombaanga yetu yaVenduka, otayi kuundula oongamba mpono tashi vulika moku nkondopeka aanongo moshigwana opo oshilongo shetu shi kale shiithikamena po.

Kwashilipaleka omayiuvo gomalongitho, goombelewa dhomagandjo goshimaliwa, pamwe nombaanga yotango yopashigwana moNamibia.

Iipundi yokuthuwa po oyili wo hayi ningwa miipilangi mbyono hayi zi momiti, ohayi kala nee iiwanawa noyina eiyuvo ewaanawa ngele omuntu a kuutumba ko.

Ehumo komeho olyi li lyetwetela omashina ngele omashina gopashinanena ngele omashina gokuyalula iimaliwa nongele omashina gokutopatopa moka aantu ihaya longitha we oonyala nenge oomabo ashike ohaya longitha owala eshina.

Owa hala oku mona oshimaliwa shoye pwaana epiyagano lyasha? Shangitha okakalata koye ngoye to mono oshimaliwa shoye nomukalo omupu okupitila mondjato yoshimaliwa oshipu pamwe nombaanga yaVenduka.

Ekumagidho lyopethimbo lyuupu pungula onomala yongodhi yetu yomakunkilo mongodhi yoye ngoye topewa omukuli opamwe nombaanga yetu yotango yopashigwana moNamibia.

Okefe oyo ehala moka hamu landithwa iikulya yomaludhi gi ili nogi ili, shoye okuhogolola owala shono wa hala okulanda to gandja oshimaliwa pomashina e toyi nasho.

Otashi vulika tu wukale wukale wuhole ombaanga? Ohatupopi omalaka agehe omulongo nagatatu kwagwedhwa limwe. Elaka lyoye lyopaihole.

Iipundi yo matyofa, oyili oyo yimwe yomiipundi mbyono ya simanekwa ngele tashiya koondunda dho kugondja, mono aantu haya kuutumba, uuna taya vululukwa, nenge taya tala oraandio yomuzizimba.

Iimaliwa yomafo wo moNamibia oyili yili pamaludhi noyili yina ongushu ya yooloka. Oyili nee yina omalwaala ga yooloka, omathano ga yooloka noshowo ondjundo ya yooloka.

Iimaliwa yomafo oyi li pamikalo dha yooloka, nopamalwaala ga yooloka, osho wo pamathaneko. Yo oyi na wo ongushu yayooloka, oshoka oondando dhayo ohadhi kala dhithike pamwe.

Oto vulu tuu oku kotokela aakengeleli? Oshima shotango. Owa pumbwa tuu oku tambathana uunomola woye uuhupi mbono ho longitha oku kutha oshimaliwa kongodhi yoye nomuntu gulwe? Oshima oshitiyali. Ombaga otayi ku dhengele tuu tayi ku pula wu taambathane uunomola mbono uuhupi nayo? Ombanga yetu yotango moNamibia.

Gamena aaholike yoye mokuyasiikilila ngoye togwanitha ehalo lyawo kupitila muuwanawa womakwashilipaleko gombaanga yaVenduka ngono geli ga kwatelamo uuwanawa monkalamwenyo oshowo omasikililo nowefumviko niikwawo yilwe.

Eyalulo ne taambathano lyoshimaliwa otali dhana onkandangala methimbo lyongashingeyi ,oshoka aatalelipo ngele ta yayi kiilongo yilwe oyena okulundululila oshimaliwa mongushi nenge moshimaliwa shoshilongo moka ta yayi

Omakwatathano goshali gopangomba ngele tashi ya pomapungulo. Omapungulo gokolusheno, oto kwathelwa ethimbo kehe nakehe pamwe noto kwathelwa oshali shamuhongi okupitila mombaanga yetu yaVenduka.

Okuza N$380 komwedhi kehe iihole oye li yeetelela omandululuko gomapungililo pomahala giili nogiili pomahala muuyuni wiikwashimaliwa .

Iipundi yomatyofa oyili hayi longithwa moseti mono aantu yeli omo haya kuutumba ya gondja manga ya tega omwiha tagupi.

Ondunda yomapungulilo oyo ehala mpoka to adha iinima yomaludhi gi ili nogi ili yapungulwamo nenge tayi landithilwamo.

Etaambathano nelundululo lyoshimaliwa, olyo li li omukalo hagu longithwa uuna aantu taya talelepo iilongo yi ili noyi ili. Mpono omuntu ta gandja oshimaliwa sho shilongo shawo, ye tapewa sho shilongo shono uuka. Nenge mono e li mbyono ihayi kala yina ondando yi thike pamwe noya faathana.

Iipundi yiipilangi mbyono ya tulwa iikusinga ohayi kala iiwanawa noku katumba noha yi gandja eyiyuvo ewanawa uuna omuntu aka tumbako oshoka ita lol okay ye ita ehama nande kolutu.

Moshilongo kehe, iimaliwa ongele oyomafo, nongele iiikukutu, oyili pamaludhi, mono ya ndulukwa, noyina ongushu yivulathane.

Ombaanga yoye itayi kupula oshimaliwa wuka taleko oshinima shoye shono wuli wasindana. Ikaleka kokule noondunge dhomakengelelo opamwe nombaanga yavenduka.

Iipundi niitaafula yilwe oyili ya longwa miipilangi mbyono hayi zi momiti, ndhono ominene hadhi hongwa nawa, etadhi ningwa iipilangi mbyono hayi tetwa noku etapo sha.

Pungula ngoye toya kumitha nomagano gowina ngono geli ganuninwa omuntu opamwe nombaanga yoNedbank , ndjono yili oyo tayi shi eta momwenyo.

Dhenga einyengo lyeuvonawa, ngoye to taamba ko ethimbo, olyoye, likutha ko eto li longitha nenyanyu.

Ngele otashi ya ketaambathano lyoshimaliwa , owapumbwa okuyalula oshimaliwa muupandi moka toyi manga moondando dhafaathana . Uuna togandja okapandi kehe owushi kutya kehe okapandi okathikama po mwiingapi.

Eyalulo lyoshimaliwa, olyili lya simana kehe mpoka to yi , ongele omombaanga mono to yakulwa, owa pumbwa oku yalula oshimaliwa shoye e tokwashilipaleke kutya omwaalu ngu tolombwele omuntu ogo tuu to gandja.

Landa noondunge ombwanawa pamwe noAvo Supershop hoka ku li haku monika iinima yomaludhi gi li nogi ili, enda ko nena eto tala ko owuna okuiimonena ko oshinima shoye.

Ooskopa odhili dha longwa miipilangi. Nodho omahala moka hamu kwatelwa iinima ongele omambo noshowo iinima yilwe ndjono hayi vulu oku tentekwako

Ngele owe ya momahala gomanwino ohamu kala mu na aayakuli nenge aaniilonga mbono ye li oyo haye ku kwathele naa shoka wa hala okulya nenge wa hala okunwa, ngoye owa pumbwa owala toyi ko kuyo e to ke ya lombwela shoka wa hala.

Iipundi yopambelewa oyili yalongekeka, oshoka ohayi vulu oku inyenga okuya komeho nokonima, okuya pombanda nopevi opo uuna omuntu akala omutumba okuli a kuutumba u uvite nawa no ita loloka.

Ombaanga oyi li ha yi longitha okakalata opo yiigandje omayakulo goshimaliwa ,opo omuntu aamone oshimaliwa okuzilila meshina lyoshimaliwa oha tula mo okakalata opo avule okumona oshimaliwa she eshi longithe.

Iimiliwa oyi li yi na ongushu ya yooloka nomokulongwa kwawo, ohayi kala yalongwa yi na omafano giilile ngoka gena omiityo dhowina shiikwatelela moshilongo moka oshimaliwa sha ningwa.

Iipundii yomondunda yokugondja ohayi vulu ku kala ya longwa miipilangi mono aantu ohaye yi tula kumwe nawa neemboha eta ye yi gumbu momukalo omwaanawa.

Ombaanga ya Windhoek otayi tseyitha eyokomeho neputuko menduluko lyomalusheno goketango. Ninga uukume nayo, wu endele pamwe nasho Nena.

Oshimaliwa osho shili hashi longithwa mokulanda, nomokutaambathana iinima mbyoka aantu ya pumbwa, togandja shono una, ngoye topewa oshimaliwa pehala lyasho.

Ombelewa olyo ehala lyomayakulilo, mono hamuya aayakulwa, opo ya yakulwe. Ongele omongeshefa komunambelewa wontumba, ngono eli tavulu kuyakwathela moshinima shono yapumba.

Etambathano nelundululo lyoshimaliwa oli li ha li ningwa kehe mombanga, nenge puupale woondhila, mpoka omuntu ho gandja oshimaliwa momwaalu moka shili, e to pewa oshimaliwa shoshilongo sha landula ko, shi thike pomwaalu goshimaliwa shoka weya nasho.

Oradio yomuzizimbe oyili hayi kala mehala lyokukuutumba mono aantu haya gondjo uuna taya vululukwapo noyeli pamwe ayehe, opo ya tale iinima yawo.

Ngele tashi ya keyalulo lyoshimaliwa, omuntu oha vulu okulongitha okashina, opo a yalule oshimaliwa nuupu shi vulithe okuyalula koonyala, ngele iimaliwa oyi li po oyindji.

Ehala lyomalandithilo giikunwa oli li olyo hali kala li na oshikunwa kehe shono omuntu ta pumbwa okunwa, nuuna eshi pumbwa ohayi owala kehala hoka, e ta ka landa oshikunwa she shono a hala.

Iimaliwa oya longwa ya yooloka shi ikwatelela koondando dhayo, nokomalwaala mpoka to vulu kwaadha iimaliwa yi li moshilongo shimwe ashike oya yooloka koondando noko nokomalwaala. Kehe shimwe oshi na omwiityo gwasho.

Okombitha oyili oyo ehala ndjono hali landitha iikulya noshowo iikunwa yome endelelo kwa mboka kayena ompito yoku teleka komagumbo noya hala sha shopepunda.

Ehala lyokugondja ohali kala lina iipundi niitaafula mbyoka aantu yeli haya kuutumbako uuna ya gondja nuuna yena sho taya li ohaya vulu okugongala ayehe pamwe etaya tyapulile pamwe.

Omahangano ga yooloka ohaga unganeke omathigathano mono aasindani aanelago haya kala ye na omapapa ngono haya pewa omolwa iilonga yawo. Ohapu kala nee pu na omusindani gotango nomutiyali nosho wo omutitatu.

Taamba ngweye to kala wu na eshiwo kwaashono tashi inyenge mombaanga yaNamibia. Endela pamwe nomayakulo ngoka omape taya eta po, noshowo omikalo dha yooloka dhoku longa noshimaliwa nombaanga yetu yotango yaNamibia .

Ombaalaka olyo ehala lyomalandithilo mono hamu adhika Iinima yomaludhi ga yooloka noga yooloka unene tuu ngele otashiya kiikulya, mono aantu yeli haayi taya ka landa etaya zi ko niikulya wawo.

Omathigathano gu thangu thangu ogeli limwe lyomo ma kuthombinga, omaudhano ngono haga kala ko no geli haga unga nekwa kombanga yoNedbank.

Omashina gokuulika eshendjo lyoshimaliwa ogeli haga monika momahala gomatukilondhila kehe moshilongo ngele toya mo nongele to zi mo hono hali kala li li kekuma noho kala wu wete nale kutya moshimaliwa shoshilongo shono shithike mpano owuna mo oshimaliwa shi thike mpano shoshilongo oshikwawo.

Ninga ompangela gokulongitha oshimaliwa moshikako shefudho mombaanga yotango yopashigwana moNamibia. Mono tohoogolola mpono wuna oku tula oshimaliwa shoye naampo toshi futu naashoka woo topungula naampoka woo wahala okushi pungula.

Oshimaliwa oshili hashi longithwa oku landa iinima ya yooloka noya yooloka, ngele omuntu oku na shono a hala ongele oshikulya, oshikunwa, oshizalomwa nenge egumbo nenge osheenditho. Oshimaliwa osho shili hashi longithwa oku landa.

Omukalo omutitano gokupungula oguli ogo omailongekidhilo giiningwanima mbyoka ihayi ti ndeya, iiningwanima mbyono kushi wo ngele otayi ya, opamwe nee nombaanga yetu yopashigwana yotango moNamibia.

Iipundi yomoondunda dhokugondja dhopashinanena oyi li ya longwa ya longekeka, mono omuntu ho vulu okukuutumba e to shi teya to vulu wo okulala mo moshipundi, tashi ti ohashi vulu okushendja omalupe gasho.

Ngele tashi ya keyalulo lyoshimaliwa, oshi li shi li mondjila opo oshimaliwa wu shi mange okapandi, oshoka ohashi kala oshipu okuyalula nokukoneka ondando yoshimaliwa kumwe ashihe.

Ngele tashiya koombanga ya venduka, oyili tayi ku etele omathigathano giili no gili, moka aantu haya kutha oombinga, no haya pewa omalupandu ga yooloka.

Moombelewa nenge momahala gokukuutumba uuna aantu yena iigongi, ohamu kala muna iitaafula yi ilile nosho wo iipundi ya kunduluka iitaafula mpono aantu haa kuutumba.

Eyalulo lyoshimaliwa muupandi olyili olyo omukalo omuwanawa nomupu ngele otashiya koku koneka omwaalu nenge mokulanda oshinima shontumba.

Omiti ohadhi vulu okulongithwa oku eta po iinima yi ili noyi ili, ongele iipundi mbyoka ya longwa momiti yokukutumba noshowo iinima yilwe, mbyono hayi tulwa kumwe nawa e tayi monika nawa, ashike oya longwa ashike moshiti.

Moombelewa nenge moondunda dhokugondja dhopashinanena omuli hamu kala iipundi mbyono ya ndulukwa momafulafula noyi li ya longwa ya longekeka, nuuna omuntu a kuutumbako oha kala uuvite uunambano na iha loloka oku kuutumba.

Iimaliwa oyili yina ongushu ya yooloka sho osho wu wete ohayi ya momalwaala ga yooloka, no momathano ga yooloka. Nosho wo pu na yimwe mbyoka iikukutu nayimwe mbyoka yili yomafo.

Ngele tashiya koshimaliwa, oshimaliwa oshili moongundu dhili mbali, opuna oshimaliwa shefo noshowo oshimaliwa oshikukutu. Pomikalo odhindji oshimaliwa shefo ohashi kala shina ongushu oyindji shi vulithe oshimaliwa shono oshikukutu, oshoka pamikalo odhindji ohashi kala oshi shona.

Olukanda oluli olwo omahala golukalwa mono hamu kala aantu oyendji nohamu kala mwiitsakidhila kehe esiku. Ngele owayi pondje owuna okumona po omuntu ta inyenge ethimbo kehe.

Iipundi yo moondunda dhoku kuutumba oyili hayi longwa miipilangi, mbyono paampito odhindji oto adha aantu haye yi longo mo malukanda, taya landitha yi imonene shawo sho mondjato.

Ethigathano lyokumatuka oli li limwe lyomiituthi mbyono hayi ningwa moshilandopangelo aantu ye na oshimaliwa shontumba shono haya pewa kwaangu oye athiki gwotango.

Paampito dhimwe dhomathigathano ombaanga yaVenduka ohayi gandja okakalata koshimaliwa hono ke li haka gandjwa omagano komusindani omunelago noha vulu oku ka longitha komahala gomalandithilo giikulya, hono ta vulu okulanda iikulya a ka lye kegumbo.

Totapo noku yapo nompango yowili omilongo mbali nane. Tegelela owili omilongo mbali nane dhu udha omaga ino landa sha oshinene opamwe nombanga yetu yotango yopashigwana moNamibia.

Oombotolo olyo ehala hamu landithwa iikunwa yomaludhi ogendji. Oshiikwatelela owala komulandi oheyamo owala eta hogolola shono ahala ye tafutu nokushipewa.

Iipilangi oyi li hayi ndulukwa okuza miimeno ano momiti noyi li hayi longithwa iinima yi ili noyi ili ngele iitafula nongele iipundi mbyono hayi longithwa esiku kehe monkalamwenyo.

Omahala gomayinyanyudho ogeli gena uundama wo kwiiyoga, mono omeya ha gopalekwa ethimbo keshe. Aantu oha yayimo wala uuna yuuvite uupyu nenge ya hala okwii nyanyudha.

Sheenditha nawa nuupu mondjato ompu yombaanga yaVenduka moka omusindani omunelago ha gandja iitya nomatumbulo paufupi yolupandu.

Kwashilipalekwa nongele itashi ende nawa lundulukila komakwashilipaleko goombaanga yetu yotango yopashigwana moNamibia. Opo yi ku kwathele okulongelwa kehe shimwe.

Oshimaliwa ohashi kwatwa noku mangwa muupandi uuna shaalulwa, opo shi kale oshipu ku tseya ondando yoshimaliwa nokutseya okulanda oshinima ngele oto landa oshinima momwaalu omunene oshoka iimaliwa oya mangwa muupandi wuthike pamwe.

Iipundi yomoseti oyili oyo hayi kuutumbwa ngele aantu taya gondjo notaya vululukwa po, mehala lyomavululukilo. Oyili yina omaiuvo geli nawa, oshoka oya longwa momafulafula.

Omahala gomalandithilo ogeli gena omahala gomadhengelo hono aantu yeli oko haya ka dhengela iinima yawo kokutya mpono haya futile uuna ya mana oku hogolola shono ya hala.

Eshina lyoku yalula oshimaliwa oli li lya ndulukiwa owina opo li yalule oshimaliwa pamukalo tagu endele shivulithe eya lulo lyokoonyala. Oshimaliwa ohashi tulwamo owala lyo eshina otali tameke tali yalula kulyo lyene.

Ombaanga yetu yo NET Bank ohayi ningi omathigathano go ku teleka. Moka omuteleki dhingi nomuteleki omunelago. Ha sindana ongushu yoshimaliwa shontumba onga omagano ge giilonga iiwanawa.

Omakalata ge lundululo lyo shimaliwa ogo geli haga longithwa opo aantu ya shendje oshimaliwa, okuza mongushu yoshimaliwa yoshilongo shimwe okuya mongushu yoshimaliwa oshikwawo, ano sha ikwatelela ko ngushu yoshimaliwa shoka.

Ombaalaka oyili oyo ehala moka hamu landwa iikulya noshowoo iikunwa. Kehe tuu shoka shapumbwa papunda ohayi landwa mehala moka.

Ekeelelo lyuulunga kalishi oshinima shokudhengwa omuthindo owala lumwe, ashike oshinima shoku kwandjangelwa ethimbo nethimbo, opo ku londodhwe aantu ya kale kokule niilonga yuulingilingi, opamwe nombaanga yetu yopondondo moNamibia.

Ombaanga ya Venduka otayi ku halele oshikako thimbo shefudho shu udhilila enyanyu. Okehe tuu mpoka toka iyadha wuli, ongele okomafuta, owuli kowambo nenge wuli kegumbo.

Ombaanga yopondondo moNamibia oyili yina aantu mboka haye yi kalele po nongele otashiya komayakulo gi ili nogi ili oto vulu oku popya nayo etaye ku kwathele nenge ya yamukule omapulo goye.

Iipundi ngele tashiya pomahala ogendji ohayi kala ya pakelwa nawa melandulathano, nuuna ngele omuntu teyapo ota adha ya pakelwa, nongele ta zipo ota thigi wo ya pakelwa melandulathano.

Otashi vulika okukala wu na ohole yombaanga ohatu popi omalaka agehe omulongo nagatatu kwa gwedhwa omaholikelaka goye opamwe nombaanga yaVenduka.

Oshimaliwa oha shi yalulwa koma shina ngele oshili oshinene, go ogeli haga gandja omwaalu guli mondjila. Ohaga yalula unene nawa shivule omuntu ye mwene oshoka ihaga puka.

Iimaliwa yomafo oyili ya longwa pomaludhi gi ili nogi ili ongele omomalwaala, moonomola, momishango nenge mongushu moka yili ya kalela po ongushu yoshimaliwa noshowo omwiityo gonkalo yoshilongo.

Eshendjo lyoshimaliwa olili hali ningwa kehe mombaanga moshilongo uuna wuna mpono wa hala okuya no owa hala okushendja oshimaliwa wushi tule moludhi lwoshimaliwa shomoshilongo moka wuuka otoshi ningilwa moombaanga ngoye tomanguluka okuninga kehe shoka wahala moshilongo.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mono to adhamo iinima yomaludhi gi ili nogi ili ya yooloka. No tovulu oku gandja oshimaliwa ngweye toshi kutha po.

Oshimaliwa oshili hashi ninkombinga nombinga oshowo ondando kehe oshimaliwa ohashi kala shina ondando ondando yasho yi ithikamenapo

OShike nduno? Onomola yomeendelelo yomakwashilipaleko gombaanga yotango yopashigwana moNamibia oyo 061 306083.

Muuyuni ngele ta shiya kelongo lyoshimaliwa. Oshimaliwa oshili sha longwa sha yooloka kehe moshilongo, shoka shili shii thikamenapo na oshina eityo lyasho sho shene, nongele ta shiya koondando ihadhi kala dha faathana mu kehe oshimaliwa shefo.

Oshimaliwa oshili sha longwa momapandja geli gaali mpoka pena epandja lyokomeho no lyokonima . Kehe epandja ohali kala lina omwiityo gwalyo noshowo omathano gelipo gi ithikamenapo gena shono taga tumbula.

Taambathana eyamukulo lyoye pevi ngoye to thikama ompito yokusindana oondola eyovi oshikando shimwe shomiikando yi li itano miimaliwa moondjato, opamwe nombaanga yetu yotango yopashigwana moNamibia.

Ngashingeyi oto vulu okupungula nokulongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, moka kehe epungulo olyoshali, kutya owuli peni moshilongo wahala okwiilandela okakoofiwa koye nenge wahala okutulamo omahooli mohauto yoye.

Owuli wa ilongekidha oku kwatela po ondondo yoye yo kumuna, pamwe nombaanga yetu yotango yopashigwana moNamibia, ohayi vulu oku gandja iiihohela yemuno, mbyoka hayi ka shunithwa konima yethimbo.

Iimaliwa iikukutu oyili wo hayi longithwa okulanda shoka aantu ya hala nuuna toyi yalula oto vulu okulongitha okashina pompito mpoka yi li oyindji.

Momahala gomalandithilo omuli muna aantu mboka haya longo pomashina mpoka puli opo aantu haya futu ngele ya hogolola iinima yawo mbyono ya pumbwa.

Mongashingeyi iipundi niitaafula ohayi vulu okulongwa miipilangi hoka wo haku vulu okutulwa omakende e tayi kala yi li kumwe nohayi kala tayi monika nawa noyi li pondondo yopashinanena.

Omatungo gopashinanena ohaga kala gena iinima yalongwa yalongekeka, na oyalongwa pandondo yopashinanena mpoka tozi ngele weshimono oto shi panda nayi nayi.

Etyofa olyi li olyo oshipundi shomondunda yokugondja. Shoka aantu haya kuutumba ko ongele pamwe otaya tala oradio yomuzizimbe, ongele otaya vululukwa omaga ya tega iikulya yi pye.

Mongashingeyi moongeshefa omuna omayakulo gopaumwene. Mpoka omuntu hayi owala peshina eta ningi shoka ahala. Ongele oku landa, oku tulako oshimaliwa kongodhi nenge pamwe kolusheno.

Ombotolo olyo ehala moka hamu landithwa iikunwa yomaludhi gi ili nogi ili. Oho yi mo owala to hogolola oshikunwa shoye shoka wa hala okunwa ngoye to yi pomalandithilo mpoka hoshi futile owala ngoye to yi.

Okàtemba kokwiiyogela koonyala kopo pomba ohaka ndulukwapo momikalo dhi ili nodhi ili ongele omoshiti, omoshitenda nenge moshipilangi mono haka kala taka monika nawa shi ikwatelela kutya okalongwa moshike.

Omaalaka oge li ogo omahala mpoka aantu haya mbesitele nokulanda iipumbiwa yawo okuza ngaa kiiliwa, kiizalomwa nokiilongitho mbyono ya pumbiwa komuntu siku kehe.

Endela pamwe nedhimbululo lyoshipala ngele otashiya komayakulo getu gopangodhi nombaanga ya Venduka ,moka oshipala shoye hashi dhimbululwa kongodhi uuna to longitha omakuthikuthi gombaanga ga Venduka.

Iipundi yomondunda yokugondja, oyi li hayi kala ya ningwa nawa, opo omuntu ngele a kuutumba ko oku uvite ombili, ohole notakala nethimbo ewanawa uuna e li moshipundi moka.

Ngele wuuvite waloloka aluhe kala wadhenga omuthindo pekwashilipaleko, kwa shilipalekwa opamwe nombaanga yotango moNamibia.

Omahala galwe gomalandithilo ogeli haga landitha owala iikunwa mono ngele owayimo omo to adha iikunwa yomaludhi agehe ngoye oto hogolola owala oludhi lwashikunwa shono wa hala.